Engoina eri kuba nga eva ku bukalu esobole okwesoiga mu maadhi nga eyasaimya omunhwa bulungi eno bweikirira mu maadhi mpola. Kumbali ghano gh'amaadhi ghaligho ebibaale ebibba ebirungi ebiboneka obulungi.

Omukazi omutembeyi ali kuba nga atembeya ebyo kulya, aaa... abise kwitundhiro erya mafuta aa.. ne'motoka yaba nga eri mugoberera ku okuva einhuma. Omukazi azira buzibu atambula ghano bwa tundha ebyo kulya bye mpola mpola.

Ewaaya edha amasanalaze dhibita ghangulu aa.. enhumba eriku ekisagati, ekisagati kiboneka bulungi inho enhumba eriku amabaati aga butegula aa.. nga kompawundi ey'enhumba mulimu ebigogo, emiti nga giri boneka bulungi dheni n'ere ghangulu ghaliyo emirongooti ghangulu ere eriyo amayumba agandhi y'emirongooti n'amayumba agandhi.

Omusawo ayambaire giravusi ali kubba omuntu episo kumukono ali nga ali mukinga obulwaire obwendhaghulo nga akapiso kalimufumita aa.. ayambeire giravusi mumikono dhe yayambala n'egandula eryeru.

Endhuki egwile ku kimuli ekibonheka obulungi nga ekimuli kino kya kala endheru kwotaile n'eya kyenvu ghagati, nga endhuki egwile ku kala eya kyenvu. Endhuki dhendha ebimuli ate nh'ebimuli byona byetaaga endhuki dhino, okuba nga bisobola okukola ebintu bya dho, okuba nga bitaaku ebibala.

Omusaadha omuvubi ayemeleire mu lyato lye enho bwasuula nga agemye eilobo. Aliswile mu maadhi asobole okuba nti agema ekyenhandha. Aliswile enho bwalinda, tomanha anagemya ekyenhandha agye yelire oba yetundile. Deeni, nh'ekisikilize kye kili bonhebwa ghano nga kidhye kikoleibwa mu maadhi...

Ennhimiro y'ebigogo, ebingi einho. Ebigogo ebisoose emberi byataaku nga amatooke gali bonheka nga gali mu mbeera nnhungi. Eitooke elindhi liriku enhundo yaku, bakaali gitoolaku, elindhi baalitolaku enhundo, nga liraga nti ikulu lyenhe lyetaaga nha kulibwa.

Ensudhe yegemye ku munhwa ekanhwire amaiso nga elinze ghangulu, eri kulingilira ghangulu ku ibbanga nga eloleirwaku ebikoola bya kiragala. Ensudhe dhinho dhiba mu kibira nga dhiri mukikula ky'abantu nga bwodhibona eliku amakutu, eliku amaiso, eliku n'emikono gyenhe gigyo.

Eighanga erya bakalamodha, besibye ebireesu munkoto abandhi bambaire ebinhere munkoto abasaadha bali kutambula, abandhi besiize ebirangi ku mutwe bali kubanga batambula mu laini.

Omusaadha agemye akatimba nga ali kutoola akatimba mu maadhi gheyakataire okugema eby'enhandha, akatimba ali kakunganhikiza mu bbafu eri mu lyato yenha mwayemereire. Akatimba kali kuboneka nti kekunganya muki... mu bbafu. Amaadhi gali milaala gaboneka bulungi.

Omukazi ayemereire kumpi n'amatooke agali mu kifo ekilala, nga bagakunganiza ghalala. Ghabagho omuti ghebatundhira ebintu byebakozesa okufumba nga enhanha, dhiri ku midaala. Ghabagho n'abantu ghene agho abaidye okugula n'ababitundha, ghabagho einhuma amaka kwotaire n'amagaali agali agho agapakingibwa.

Omuvuzi gha bboda ayemeleire ali kwendha gitandiika anhinhye ku bbulegi, bboda bboda eli ku namba ya UDM. Ayambaile tishaati ya bbulu, empale endhirugavu. Eno mmotoka eli bita ku luguudo onho bwayemeleire ghano ku bboda ghedipakingila.

Ekisasala eky'omubisi eky'endhuki kyedhikola. Kili kuba nga kili mu kala eya...eya kyenvu nga kibonheka bulungi inho nga kisikiliza omubonhi yenayena aba nga akibweinhe. Kighanhikibwa ku waaya dh'endhaghulo.

Ekimuli ekiboneka obulungi einho nga kiriku kala aa.. eya kyenvu ghano nga ghekitandhikira nga kigemebwa kigema kule kumukondha kondha nga eno yekisembera eriyo kala endheru nga kiboneka bulungi inho nga kisikiriza omuboni yenayena aba nga akirinze ku.

Emmotoka eyekikilura kyatipa esitwire abantu abaghereraku irala ghangulu ghayo nga eri kutambula muluguudo olwaitaka etambula mpolampola oluguudo lulaga nga olwabaire lwakalimibwa enaku edhitali daghala inho nga oluguudo lulinga oluli mukyalo ku ensiko egyetolwaire oluguudo luno.

Elyato elibonheka obulungi liri ku lubalama lw'ennhandha, ku lyato kuno kuliku akatimba okagema ebyenhandha, kumbali ghenhe agho ghaligho abantu abakungaine, bali kuba nga basoloza ebyenhandha ebigemeibwa mu katimba kano.

Eigabo liri ghagati gh'ekinhonhi, nh'akasolo, nga ku ngabo okwo kuliku omusana kwabaaku engoma, wangulu gh'eigabo kwabaaku amafumu abiri. Me nhi ghansi ghano wabaaku ekigambo ekikoba 'For God and My Country', ku lwa katonda nh'ensi yange. Atenhi kumbali enho eliyo emiti egiri kumpi nhi kino ekighumbe.

Abasaadha basatu beemereire ku kizimbe ghangulu, oghundhi atyaime kukatebe ak'abalema abandhi beemereire bali kulingirira ku ntuuma kule. Bali kumpi n'amaadhi okuba nga betegereza bulungi buli kimu ekiri kugya mu maiso.

Engoye dhipangibwa mwebatereka engoye nga mulimu engoye dhe bitengi, enkofiira edhiboneka obulungi kwotaire nh'ebiwumbe wataku ni buno bugaali bwe baweesa mu mpagi nga dhiwesibwa bwa baana bato kuzanisa, wataku ne mapu ya Uganda eli bonekebwaku wano kumpi ni kale webatereka engoye

Omwana yetise ekifulusi kumutwe ali kwikirira ghansi ali kukasozi kene aligya kwikirira ghansi aa.. kye yetise yetise kifulusi aye nga ali mumirembe gye kumbali ni kumbali kuliku ensiko kumpi n'engira mwalija obita ghansi gho lusozi.

Ekizimbe ekyazimbibwa obulungi einho, kibonheike nga kiriku amayumba nga kiriku emmotoka edhipakingibwa ghangulu eyo, emmotoka edha bwananyini, ekiraga nti kifo kyabuvunanizibwa inho nga mmotoka dhipangibwa bulungi inho dhili bonheka bulungi. Ghansi eno ghabagho n'emmotoka edhindhi edhipakinze ghansi gh'ekizimbe kyene ekyo.

Ekisudhe kiri ghangulu gha muti nga kitaire olulimi lwakyo kukamu kukasaga akomuti guno, omukono ogundhi kagugema kumuti ogwa ghangulu omusaga ogwa ghangulu nga kityaime mumako ag'omuti nga kiri nga ekyaghalikirire ekitaidhe kigya kitukaku.

Omukazi apanze eby'okulya ku lyato nga ebibala tugeze nga meloni kwotaire amapeera, obutundha, amaadhi gonha gali okwo ayambaire ekikofiira n'olugoye olulimu ebimuli muli.

Emotoka eri kuba nga yeyongerayo ku luguudo olwa kolebwa obulungi einho lubonheka nga luli mu kibuga ku kimu ekya Uganda nga oluguudo luziranu biina lubonheka bulungi inho.

Obumuli obuli mu kala edh'endhaghulo; eya bbulu kwotaire nh'endheru. Endhuki egwileku, ku bimuli ebyo okuba nti esobola okunhunhamu omubisi, etwale mu kiyumba kyayo.

Ebbogha nga abantu basundha ku amaadhi agokunhwa agokugha ebisolo era eriku emiti kuluya kwayo kumbali emiti jino egiyamba abantu okuba nga tibadhula mundha mwa bbogha mwebalisundhira amaadhi, ebbogha eriku ekidhomolo ekigya osundhibwa amaadhi kw'otaire ni kontaina yebatamu eidhagala erisobola okwidhandhaba otereza amaadhi gano getuba nga tugya kunhwa.

Entulege dhiri tambulila mu lainhi, entulege dhitambula nga dhikoteimya emitwe dha dho ghansi. Dhirina amabala ameirugavu kwotaire nha mabala ameeru nga dhibonhekera ilala nga nnhungi. Entulege dhinho kwe ba kopaa kala yadho yebakozesa okuta mu luguudo abantu ghe basalira.

Ennhumba elina ekisaagati ekya amatofaali aga mwenda mwenda kwotaire kumpi agho ghaligho ebigogo ebiri bonheka obulungi. Kumpi agho nh'ennhumba ghabagho ekitanka eky'amaadhi. Nnhumba eno eliku amabaati aga, aga...amamyufu. Ennhumba ebonheka bulungi...

Omuvubuka ayambaire ekisweeta ekya kiragala kwataire agemye emiti ejimughanhirire okusobola okwikirira ghansi nga ali ghangulu ogh'olusozi nga abantu banhumirwa inho okughalampa ensozi kuba nga ensozi dhino dhibaku ebintu ebyendhaghulo ebinhuma okubona, oba nga bagya kubona ku bisolo ebyendhaghulo ebiri munsozi kwotaire n'ebintu ebindhi ebiri ghangulu ogh'ensozi nga amabaale aganirira.

Elyato liri kuba nga lidha ku bukalu okuva mu maadhi nga omuvubuka ali kuba nga asobola... asibulaku yingini etambuza elyato lino nga elyato lino lirimu obutimba obuvuba engege.

Ofiisi eyo omuntu eri ghano eri mu kompyuta kwotaire akamuli akali mukatiya akali mukakontaina kwotaire n'entebe eyetolola ebooneka bulungi inho mu ofiisi eno.

Endhoki enhingi dhiri mu kibingya nga edindhi dhe yawire kuluyi kuno edindhi ku luyi kule nga dhiri kuba nga dhikeikeinhe dhibe nga dhisobola okughumula, ghabagho endhoki eri ghagati ghadho edhiri gaita dhino nga dhiri gaita kuluyi kuno nhi kuluyi kule.

Emotoka dhipakinze kumpi n'eitendhekero erya abasomesa aa nga bwekighandhikibwa kukizimbe ekiraga nti lino itendhekero lyabasomesa ekizimbe ekiriboneka bulungi inho n'oluguudo kumbali eno kumpi agho n'ekizimbe ekyo ekiriraga nti ekifo kiri mirala inho.

Eidhuuka eritundhibwa mu engoye edhokwambala edhibooneka obulungi inho nga amasaati, nga ebitengi kwotaire n'enkofira aghalala n'engoye edh'abakazi dhino dhebeta dhi dheera dhiri boonekera mukifanhani ghano nga dhiri booneka bulungi inho.

Mmotoka dhipakinze, ghabagho akapandhe akaasigibwa kala emmyufu, ku ntuuma kwabaaku emiti egiri mu mbeera ennhungi, ghabayo ogha bboda ali kuvuga akagaali ke nga yegiira okuva ghanho. Ghabagho obugaali obuli kumpi ghenhe ekipandhe ghekiri nh'omuvubuka ayemereiregho.

Eisamba ely'amadaanhi liri boneka nga irungi kwotaire emiti egigiliraine kwotaire n'ensozi edhiri ere einhuma kumpi ni ghano aye nga dho dhirikuku mukatemerero okuva ghano eisamba erya madhani gheliri. Ere sayidi mumponkoghonko nga oviire ghano aghali eisamba, obonamu olufu lugemyegemyemu kwotaire emiti giri boneka nga gya kiragala bulungi.

Omusaadha ali kusiringisa aka gaali ke gha atambula mpolampola kumbali okw'oluguudo nga ali nhinhanhinha akasozi ak'oluguudo ghabayo omukazi ali kumbali kule okw'oluguudo ayemereire ali kulindha oba gaali enha mutwala ku oba mmotoka dheni ku sayidi kuno okw'omusaadha alina agaali kwabaku abavubuka babiri abali kwidha nga batambula bonha banhinhanhinha bamugoberera mpolampola aye balikuku akatemerero okuva nhighali.

Amaadhi gali kuba nga gakulukutilira, gakulukuta nga gaikilira ghansi nga ghegali kulukutira ghaligho ebibaale. Ebibaale bino bibonhekela ilara bulungi, nh'amaadhi gano gali kwikilira ku supiidi ya ghangulu inho, lwakuba ghegali kuva ghaligho kuku akanhinho nga gali kwikilira ghansi ghaligho akaselengeto. Maadhi gano gayamba mu bintu bingi, gatuyamba okunhwebwa, gaba nga gayamba nh'ebisolo ebingi okunhwa, nh'okufukilira ku bilime byaife. Gatyo bwegatuyambamu amaadhi gano, gaasikiliza nh'abalambuzi okwidha okubona ku bintu bino ebinhilira biti.

Obusolo bubiri obwe enkoto empanvu obusingayo nhe enkoto empanvu buli ghagati gha lugudho bwe mereire ezira kye kizibu kyona kyona, akandhi kali inhuma omutwe ka gu koteimya, akandhi ka ghangalaiza omutwe kali nda kyona kyona ekigya mu maiso.

Kamunye eye twise ebifulusi ghangulu ghaayo kwotaire na'basabaze, eri kuba nga etambula ku luguudo eri kutambula mpola mpola okusobola okuba nga etuuka yeri kugya yona yona, kwotaire no' wa bboda ali kuvuga nga agya ku sayidi eyindhi kamunye yeri kuva.

Omuzani mulala ali ghagati ghabazani babiri asitwire omupira nga alikulumuka nagwo aa.. kw'otaire emotoka edhi pakinze kukisawe ghebali zanira kw'otaire ku sengenge ali kukisawe kuno aa ghaligho ku n'ekibira ekiri einhuma gha sengenge byonabyona kiboneka bulungi inho.

Abaana abava amaadhi basibye ebidhomolo mumbali nhi mumbali mw'egaali. Oghundhi ali sindika, ali gezaaku okusika egaali etabalumusa, ekiri nti bali kwikilira ku lusozi. Nga bwaba tasise eba egya balumukaku bulumuke ebonheke nti esobola nh'obasuula ekigwo. So, omwaana ali einhuma ali kuboneka nti asika aghanhilire mwinhe adheeme kugya nha gaali.

Envuvu ebba obulungi ezira buzibu bwoona bwoona eyemeraire nga eri mumirembe jayo omusana guli gikubbaku einhuma ghale akasana akokunkyonkyo ako kaligho kalaga nti kali jikubba ku ghazira buzibu bwoona bwoona.

Akabingya ka bakini kali kuba nga bakinamuku nga baghanike emikono, abasose emberi basuntumaire bakinire agho ghansi. Enhuma gha bakini bano yabayo abali kuba engoma edhiri basobozesa okola ki? okukina bulungi nga balaga nti basanhufu nga kyebali kola bakyendha.

Abaana bagabulibwa emeere nga abo kumukono gunho bali kulya emeere yaibwe aye nga ghanho kusayidhi kuno omwaana ayambaire eketisaati nga kabikuludho kuludho alaga nga atafunhye mmere nga ali kwegomba bainhe abali kulya akamere kaibwe..eeee...

Abazaani ab'omupiira gwa lagibbe bali kuba nga bagulwanhira. Nga oghundhi agwire ghansi aye nga oghundhi ali kuba nga alwana afunhe engeri emusikaku omupiira, aye nga ali ghansi ali kuba nga agudhemera mu ngeri yonayona. Abandhi...abandhi bali gezaaku okulumuka babone nti baidha bonha betabe mu lulwana luno basobole okuwangula omupiira guno.

Abaana abangi einho bali kubonheka nga bali kulumuka emisindhe edho kuvuganhya nga bona bona bali kulaga nga basanhufu bali kubita mukyalo embiro dhene dhene.... nga enho ghe bavuganhya kibonheka balinha kyebali vuganhiraku.

Ebiwuuka byebeeta ensenene bili kuba nga bisiikiibwa bulungi, nga biri boneka bulungi biri ku kigiiko. Babitaire ku kigiiko ekinhenhe. Bigya kuba nga bigabibwa oba kutundibwa nga bili bonheka bulungi nga bisavu bulungi byenda kulibwa bulibwe

Ebirime eby'enhanha biri kuba nga bifukirirwa amaadhi nga amaadhi gali kulaga nti gava ghangulu ate nga gali kwidha bulungi inho okutuuka ku bino ebirime eby'enhanha, enhanha dhiri kulaga nti dhiri kumulika, edhindhi dhataaku, kyeyagaza bulungi inho.

Bboda kagaali Bboda pikipiki, abatambuze abali tambuza ebigere bali kubonheka nti beyuna okubona nga bagema ebiseera. Dhi kamunye dhili kuba nga dhitwala abasaabaze. Mmotoka edhindhi dhipakinze edhindhi dhiri tambula ku luguudo, mu ngeri ey'endhaghulo etyo.

Endhuki ennhingi einho dhiri mu kibingya kyadho mu bifo byadho byedhisulamu ... ghabagho endhuki eri ghagati gha ekibingya kino ekiri ku mukono guno ogundhi nhi gule ogundhi nga eli agho ghagati eri gaita dhire edh'okumbali kuno ni kumbali kule.

Omuyayu ogw'ekala endhirugavu gwangalaiza amakutu gonagona, aye nga amaiso gayo gabonhekela ilara nga matwaafu. Egakanhwile gonagona, obuswilili ku munhwa. Eli agho ebundhaile ezira buzibu bwonabwona. Eli ghansi gh'ekibaale ng'ezira buzibu bwonabwona.

Eidhuuka eritundha ebibala nga wota meroni, ameenvu, amalibwa, enhanhansi oteku ovakedo ebiri booneka mukifanhani ghano mapapali ebibooneka obulungi n'abakazi ababitunda bali booneka bulungi inho oteku ni bbaketi mwebata ebyo bebaba basusiza tugeze nga enhanhansi eri booneka ni ghale mukifanhani bulungi inho.

Omusaadha ayambaire ekiganduula kyeru kwotaire nh'enkofiira ya kilagala. Atyaime ku pikipiki ye kumpi nhi ghebokyera ebyuma, nga okwokya endhigi, okwokya emitalimbwa nga kwotaire n'ebintu ebindhi ebiri mu ituluba ly'ebyuma.

Akabonhero ke bata ghano akalaga nti ka mugalabe aye nga bagwaghulamu ghagati aye nga bwoba nga ogugaise ghalala gu kola omugalabe aa.. gwe bata ku geeti, dheni ghansi enho eriyo akageeti ake kyuma ghansi yenhe nga oleka ere ghaigulu yo mugalabe. Ghamugalabe ghaligho ndhi bonhagho engabo kwabaku nha mafumo ku ngabo.

Oluguudo oluli kwetolola kumpi nh'ekisozi, luli kwetolola bulungi inho olusozi nga luri ghangulu ere, kwotaire amayumba agali kumpi agho n'oluguudo mangiku agaghera.

Epeeni eli ku katabo mwebaghandiika. Ghabagho akagilaasi kali kumpi nhi laputopu. Deeni nh'eisimu nga byonabyona biteleibwa ku meeza. Ku meeza kuno kwabaaku era nh'ekimuli ekirungi ekimetameta bulungi inho.

Endhuki eri kuba nga etambula ku kisenge eky'ekala eya bbulu nga ekisenge kino kiboneka bulungi inho, endhuki ezira buzibu bwonabwona eri agho eikaikainhe amagulu gayo egandhaire egataire ghansi kuba nti egata .... etambula bulungi.

Abatunzi ab'ebibala nga obutunda obutereibwa mu bigudiya, kwotaire emithungwa, n'ebintu ebindhi byebakozesa mu kufumba nga obutungulu, enhanha. Bemeleire ghano, oghandhi atyaime ali kuba nga asobola okulinda abaguzi abagya okwidha baguleku. N'ebisero mwebata enhanha einhuma ghabwe, ebiguniya...

Omutunzi gh'ekyalani abonheike nga musanhufu bulungi nga akalimu ke akendha, okuba nga yetungira engoye. Omulimu gwe nga agwenda bulungi inho. Kumpi nhi ghali ghaligho amabbafu, mwaba nga atta engoye dhe, mwayokeza.

Envubu eli kuba nga yeibbika mu maadhi, nga...kwabaaku akasolo akandhi akali kuba nga kagizanhiraku ghangulu eno. Amaadhi gali mu mbeera enhungi, envubu eli kwikilira mu maadhi.

Ekifoo kyebokyeramu ebyuma okuba nga bagaitagaita ebyuma babitolemu endiji nga endiji edhindhi dhino edhagha dhiri kuboneka ghano emberi gheba simbaku ghano ekiti abandhi bali kuba nga bokya bagaite edhindhi abandhi bali kuba nga basala ebyuma batolemu endiji edhindhi.

Empologoma eri kubanga etambula ekadha bukadhe nga eno bwe tambula ku luguudo aa n'emmotoka yaba nga yoona eri kubita kuluguudo lwayo yo eri kumbali okw'oluguudo nga yo eri kwetambulira egya mumbali mule emmotoka yoona eri kwetambulira byayo.

Abantu abakinhi bekungainhe mu kifo kilala bali kuba nga bagya kutandiika okukinha. Nga abakubi b'engoma bonha bagemye emiti gyabwe, bagya tandika okuba nga batandiika okuba engoma. Bambaile embugo, besibye embugo. Abandhi bali kuba mu ngalo, abandhi bali kwemba, kuba nga bagya kuba basanhusaamu abantu bulungi inho mu ngeri ey'endhaghulo.

Engalo edho omuntu dhigemye akamuli akanhirira obulungi nga ali kuba nga asiima ekikula ekye kimuli kino nga ekimuli kibonekera irala bulungi engalo edh'omuntu dhona nnhingi bulungi tidhiziraku bukosefu bwoona bwoona.

Engoye dhifulumiziibwa kuliya nga dhambaziibwa ebibumbe bino byebatundhilaku engoye, kwotaire nh'ebyokuzanhisa bya abaana, nga obugaali, ebimmotoka. Nh'omuvubuka ali kuba nga nti abifulumya kuliya, abipange, ghabagho ghebabita okuboneka nti bigulibwa abaguzi abagya okwidha obigula.

Akanala akaghanvu einho kali mukala ya kiragala kwabaku n'obudhaala obuninanina obugyayo yakanala ako kwabaku n'akantu akasongovu ghangulu ghakanala akaghanvu einho nga kali kumpi nakutuka kubireri, ebireri nga biboneka naku.